Dɔwɔlawo le dɔ wɔm. ale be, woƒe kpeɖeŋutɔwo le wo ŋu. wonye amegãmegãwo. Amewo woɖɔ kuku woƒe dɔ kuku yi ke wokɔ wɔna dɔ. Eɖewo do afɔkpa gagãwo. Amewo do awu.

Xɔtulawo le xɔ tum. Dziƒoxɔ tum wole, exɔ nye xɔgã dranyiii ɖe ale gbegbe alebe dɔwɔlawo wo sɔgbɔ ɖe xɔ ŋu le dɔ wɔm le xɔ ŋuti.

Amewo le ɖuɖɔ lɔm, alebe ameawo sɔgbɔ vie, wolɔ ɖuɖɔ ɖewo ƒo ɖe enulɔnu me, eye amewo le etsiam le anyigba, amewo le eƒoƒum, eye amewo le tɔm kple nu yi le le eƒoƒum ɖe.

Ame geɖewo hã woɖe foto, alebe le fotoa me la, dzidzɔ wole dzidzɔ kpɔm ale gbegbe ame ɖeka lé nyɔnuvia ɖe alɔnu ɖe asi, ɖeka hã lé nyɔnuvie ɖe abɔ ɖe asi. Ametsitsiwo kple ɖeviwo wo le eme.

Amea lé Ghana ƒe flaga ɖe asi, amewo bɔbɔnɔ eƒe megbe ame tsitsiwo, amewo kɔ nu bla ta abe awusatɔwo ene eye ame aɖewo bla ta abe Eŋeawo ene.

Wole etsi ƒum, tsiƒulawo wo..e..wosɔ gbɔ ale gbegbe, ŋutsuwo kple nyɔnuwo wotsaka le etsia ƒum, le teƒe gã aɖe eyi ke nye teƒe nyakpɔ, woƒe nu wɔwɔwo nyakpɔ ale gbe.

Amewo le xɔme tutum eka hã le kplɔ dzi tutum, woƒe nugo yi ke me woku tsi ɖo le anyigba tutu le wo gbɔ woƒe kplɔ dzi amatsi kpli…wohã le wogbɔ le woƒe xɔ me.

Wole dzidzɔ kpɔm, eɖewo le aseye tsom eɖewo wu abɔ ɖe dzi, ɖeviwo kple tsitsiawo amewo sɔgbɔ ale gbegbe kple ɖevi kple tsitsiawo siaa wo katã wole eme ame ɖewo ɖe dzimekpo wotsi trɔza me kple dzidzɔkpɔkpɔ sɔŋ.

Wò ɖe akpa, amea kɔ akpa ɖe dzi alebe akpa nyakpɔ ŋutɔ ya ekɔ le amewo fiam be woakɔ akpa yike woɖe alebe akro le wogbɔ kple nusiwo, alebe ɖeviwo le dɔwɔm le etsia dzi.

Ɖeviwo le ampe tum le afima. Woƒe teacher wò hã kpe ɖewo ŋu le ampe tutua fiam wò. Sukua nye suku gã aɖe. Alebe ɖeviwo do woƒe sukuwu vovovowo, ɖeka ɖo sukuwu sike tɔ vovo le eme.

Amewo le ɔfisi le woƒe le dɔ wɔm, eye wotsɔ nu vovovowo da ɖe wo ɖokuiwo gbɔ, woƒe dɔwɔnuwo sɔgbɔ ale gbegbe. Wole xɔ gã ɖeka me. Ame ɖewo wo wotsɔ gaŋkui eyi ke wokɔ nɔ nu kpɔm to mashinie me.

Sɔlemexɔ me, amewo le xɔ me le gbe dom ɖa, Osɔfowo klpl ametsitsiwo amewo ta avɔ yibɔ eye osofo do awu ŋlaya abe woƒe awu dodowo ene.

Me sia wò katã bɔbɔ nɔ anyi ɖe xɔ sia me. Wokɔ nane kɔ ɖe tonu eye ekplɔ le wòƒe ako me. Nyale katsi le wò dometɔ ɖe sia ɖe ƒe akpa me. Wòle nusɔsrɔ wɔm le nyalekatsi la dzi

Amewo le tsi me alebe wole edɔ wɔm le tsie me abe ɖɔkplɔlawo, amewo, amewo, wobɔbɔ amewo bɔbɔ le wo kpɔm. eye ame ɖeka hã kɔ abɔ yi dzi, ame ɖewo lé nuwo ɖe asi abe eɖɔ.